Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa artistii Oromoo Galaanaa Gaaromsaadha. Suurri kunis baay'ee kan bareedu , baay'ee kan miidhagu , namoota gurguddoo, dubartootaa fi jaarsoliidhaan kan jirudha. Aartistiin kunis uffata aadaatiin faayamee miidhagee kan jirudha. suurri kunis baay'ee kan namatti toluu fi fudhatama kan qabudha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraaa namoota uffata aadaa Oromootiin mimmiidhaganii : babbareedanii jiranidha. Uffanni aadaa kunis, uffata aadaa naannoo shawaati. Isaanis farda miidhagfame yaabbatanii kan jiranidha. Deemaa jirumoo sirbaa jiru?

Suuraan asii olitti argamaa jiru kun kitaaba. Kitaabni kun seenaa jireenya oromoo kan irraa baruuf, nu gargaarudha. Akkasumas immoo alaabaa oromoodhaan miidhagee, bareedee, odaa ofirraa qabaatee kan jirudha. kan namatti toludha. Dubbisuufis hawwataa kan ta'eedha. Yeroo ammaa bakka daldalaa jira moo hin jiruu?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa gaalaadha. Gaalli kunis kan argamu naannoo Affaarittidha. Affaaritti irra caalaatti kan argamudha. Innis geejjibaaf kan nu gargaartudha. Yaabbiif kan taatu akkasumas wantoota ulfaatina qaban itti fe'achuuf kan nu gargaarudha.

Suuraan asii olitti argamu Kun, suuraa ifaati. Ifaan kunis bifa ammayyaawaatiin miidhagee, bareedee kan ajajamedha. Ifaan kun dukkana ibsuuf kan gargaarudha akkasumas mana namoota hundumaa keessaa ifa kan kennudha.

Suuraan asi olitti argamu kun, suuraa mootumma naannoo oromiyaa duraani Takkalaa Uumati. suuraan kun baay'ee miidhagaa fi bareeda kan ta'edha. innis hasa'aa geggeessa kan jirudha. taa'eetu hasa'aa geggeessa jiramo? dhabbateetu hasa'aa geggeessa jira?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa atileetii Itoophiyaa Qananiisaa Baqqalee jedhamudha. Atileetiin kunis atileetii beekamaa namoota biratti jaallatamummaa guddaa kan qabu akkasumas Itoophiyaaf warqee hedduu kan argamsiisedha. Atileetiin kun yeroo ammaa kana fiigicha maraatoonii bara darbe kan fiigedha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa dhohiinsa volkaanooti. Dhohiinsi volkaanoo kunis kan uumamu, qilleensi ho'aa fi qilleensi qorraa lafa keessatti yeroo wal-quunnamu hafuura baafachuuf lafti kan dhohudha. Innis abiddaan ol kan bahee gaara tulluu kan uumuu danda'udha.

Suuraan asiin olitti argamu Kun suura gingilchaa migiraati. Gingilchaan Kunis meeshaa mana keessaa ta'ee wantoota adda addaa ittiin gingilchuuf kan nu gargaarudha. Gingilchaan Kunis kan inni irraa hojjetame migiraa fi sutaa irrayi. Innis bifa hodhaatiin kan hojjetamedha. Namoonni mana keessatti kan itti fayyadamani.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa fardoota baay'ee babbareedoo mimmiidhagoo ta'an mi'aan miidhagfamanii babbareedanii jiranidha. Fardoonni kunis yaabbiif kan oolanii fi kan baay'ee hawwataa ta'anidha. Fardoonni kun deemaa jirumoo dhaabbachaa jiruu?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa boqqoollooti, boqqoolloon kun nyaataaf kan nu gargaarudha. Bakka baayyeettillee daaboosaa irraa hojjatachuuf akkasumas affeellee nyaachuuf kan nu gargaarudha Biqilaan kunis reefu daraaree midhaan godhachuuf deemaa jira boqqoolloon kun bakka hedduutti beekkamaadha.

Suuraan asii olitti argamu Kun, suuraa barattoota daree keessaa barachaa jiraniidha. Barattoonni kunis, barattoota bara darbee yeroo koronaati. Barattoonni kun fageenya isaanii eegatanii, haguugduu afaanii fi funyaanii godhatanii kan jiranidha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa kitaabaati. Innis kuusaa jechoota Afaan Oromoo ti. Kitaaba kana namoonni hedduun kan jaallatanii fi namoonni hedduun kan irraa dubbisanii dha. Kitaaba kana kan qopheesses Nagaash Hirphasaa kan jedhamuudha. Kitaaba kana yeroo ammaa argachuu ni dandeenya moo argachuu hin dandeenyu?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa nyaata aadaa Oromoo "Marqaa" jedhamudha. Marqaan kunis baay'ee nyaata jaallatamaafi uummata Oromoo biratti beekamtii guddaa kan qabudha. Nyaanni kun kan nyaatamu fal'aanaan yoo ta'u, marqaan kunis minyaa'aafi namoonni hedduun kan itti fayyadamanidha. Nyaata kana ofiif qopheeffatan moo namaaf kennuufi?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa kophee dubartoota ´taakkoo´ jedhamuudha. Taakkoon kunis, koomeen isaa baay'ee ol ka'aa kan ta'e, dubartoonni kan kawwatanii adeemaniidha. Innis baay'ee miidhagaa kan ta'e, ittiin deemuufillee baay'ee kan nama rakkisuudha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa dhagaa jedhamudha. Dhagaan kunis ijaarsa manaaf, daandii tolchuuf wantoota hedduuf kan gargaarudha. Dhagaan kun gurguraniillee galii irraa argachuuf jabina lafaaf illee kan fayyadudha.

Suuraan asii olitti arginu kun suuraa nyaata aadaa oromooti. Innis nyaata aadaa ta'ee yeroo ayyaanaa yeroo cidhaafi yeroo qophii garagaraa kan nyaatamudha. Akkasumas yeroo adda addaatti namni mana isaa keessatti qopheeffatee nyaachuu kan danda'udha.

Suuraan asii olitti argamaa jiru kun suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun konkolaataa xiqqaa nama muraasa baachuu danda'udha. Konkolaataan kunis baay'ee bareedaa, miidhagaa kan ta'edha. Akkasumallee bifa namatti toluun kan hojjetamedha. Konkolaataa kana keessa namni jiramoo hin jiruu?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa fuduraa fi muduraati. Fuduraa fi muduraan kun nyaata akkaan nu gargaaranidha. Isaanis burtukaana, qullubbii diimaa fi kanneen kana fakkaatan nyaachuun akkasumas cuunfaa isaanii dhuguun bu'aa hedduu kan qabdanidha.

Suuraan asii olitti argamu kun bakka fuduraaf muduraan itti gurguramudha. Bakki kun bakka gurgurtaa fuduraalee fi muduraaleeti. Bakka kana muuzii, abuukaadoo, paappaayyaan, wantoota addaaaddatu argama. Bakki kun baay'ee kan namatti toludha. Bakka kanaa namoonni bitachaa jirumo?,bitachaa hin jirani?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa siidaa abbaa gadaati. Suuraan kun odaan bokkuu fi kanneen kana fakkaataniin miidhagfamanii kan hojjatamanidha. Siidaan kun siidaa bareedaa fi daawwachuuf kan namatti tolu suuraa biratti ka'uufillee baay'ee mijataa ta'edha. Suuraan kun eessatti argama?

Suuraan asi oliitti argamu kun, suuraa mucaayoo ufaata aadaa ufatee tessudha. Ufatni kunis ufataa aadaa Baaleetti. Ufatni kunis baay'ee midhagaafi baay'ee bareeda kan ta'edha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa barattoota dareetti barachaa jiraniidha. Isaanis qormaata qoramaa kan jiraniidha. Barattoonni kunis barattoota hedduu fageenya isaani eeggatanii, bifa qulqullina barnoota eeguun qormaata qoramaa kan jiraniidha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa asoosama "Miila Kaayyoo" jedhamudha. Asoosamni miila kaayyoo kan barreeffame Lataa qene'ii Aagaatiini. Asoosamni kun baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti tolaa. Dubbisuufis kan nama hawwatudha. Akkasumas immoo uummata oromoo biratti jaallatamummaa guddaa kan qabudha. Asoosamni kun dubbisuuf moo gurguramuuf kan dhiyaatedhaa?

Asirratti kan argaa jirru kunimmoo suuraa furtuudha. Furtuun kunis wantoota adda addaa ittiin cufachuuf kan nu gargaaranidha. Akkasumas kan gosa adda addaa ta'edha. Kan wal banuu hin dandeenyedha.

Suuraan asii olitti argamu Kun, Taambeellaadha. Innis waldaa hojii gamtaa oomishtoota aannanii magaalaa fiichee kan agarsiisudha. Bakka kanatti bakka aannan itti oomishamu ,aannan bareedaa, aannan dhugaatiif namootni heedduu itti fayyadaman argachuu kan dandeenyudha. Innis bakka kana irra fagoodha moo bakka kanatti dhihoodha?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa mana bunaati. Bakka kanatti bakka bunni gurguramudha. Bunni kun buna baay'ee bareedaa namoonni hedduun kan itti fayyadamanidha. Bunni baayyee jaallatamaafi baayyee sammuu namaa haaromsuu kan danda'udha. Bunni kun gurguramaa jiramoo akkasumaan taa'aa jiraa?

Suuraan asii olitti arginu kunis suuraa bakka irreechaa ti. Namoonni asirra jiranis uffata aadaadhaan miidhaganii, marga jiidhaa harkatti qabatanii, yeroo isaan irreeffachaa jiran bishaan ofitti faffacaasanii, waaqa isaanii sagadaa jiran kan nutti agarsiisuu dha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa mana yaalaati. Manni kunis gamoo abbaa darbii sadiiti. Baayyee kan namatti toluufi haala mijataatti kan ijaarramedha .gamoo kana keessatti namni yaala argachaa jiramoo?

Wanti asii olitti argamu kun kitaaba. Kitaabni kun " GOOLII GURRAACHA" kan jedhamudha. Akkasumas Toleeraa Fayisaa tiin kan barreeffamedha. Kitaabni kun baay'ee miiidhagaa alaabaa Oromiyaadhaan faayamee kan argamedha. Kitaabni kun baay'ee miidhagaa fi bareedaa kan ta'edha. Gurgurtaamoo dubbisuuf kan dhiyaatedhaa?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa muka baalloo sadiiti. Mukni kun muka baalloo sadii bareedee cabee argameedha. Mukni kun naannoo keenyatti kan argamu akkasumas yeroo tokko tokko ittiin hojjachuuf kan nu fayyaduudha. Mukni kun ittiin hojjatamuuf cabe moo akkasumaaf taa'aa jiraa?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa hundee diimaati. Innis biqiltuu nyaataaf ooludha. Hundeen diimaa kun nyaatuuf kan baay'ee nama gargaarudha akkasumas anniisaa humnaa kan namaa kennudha. Hundeen diimaa kun biyyoo keessaa ol bahee kan jirudha. Biqiltuun kun ofiif buqqa'e moo namatu nyaachuuf buqqise?

Suuraan asiin olitti argamu bakka gurgurtaa bunaati. Bunni kun akaawwamee tumamee kan dhugamudha. Bunni kun faayidaalee hedduu qaama keenyaaf qaba.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa uummata Oromooti. Bakka kanatti kan argamu alaabaa 'ABO' ti. Sabni kunis qabsaa'ota Oromoo warra Oromoof dhaabbachaa jiranidha. Ummanni kun sagalee isaanii dhageessifachaa kan jiranidha. Ummanni kun dhabbatanii suuraa ka'aa jirumoo sagalee dhageessisaa jiru?

Suuraan asii olitti argamu kun nyaata faranjiidha. Nyaatni kunis kan hojjatamu foon, daabboo fi buuphaa irraadha. Baay'ee mi'aawaa fi gatiin isaa qaalii kan ta'e namoota hedduu biratti beekamtii kan qabudha.

suuraan asii olitti argamaa jiru kun, suuraawwan gosa allaattotaa keessaa suuraa gugee kan jedhamtuudha . Gugeen kun baayyee bareedduu, miidhagduufi baayyee kan namatti toltuudha. Gugeen kun maalirra taa'aa jirti?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa raadiyoo dhageessistuu sagaleeti. Raadiyoon kun namoota hedduu biratti beekamtii kan qabuu fi namoonni hedduus keessumatti namoonni baadiyyaa kan itti fayyadamaniidha. Raadiyoon kun yeroo ammaa kana dubbachaa jiramoo cufamee jiraa?

Suuraan asii olitti argamu Kun, suuraa dibata qaama namaa lallaafisudha. Dibatni Kun fuulaa fi harkatti akkasumas qaama keenyatti dibachuu kan dandeenyu akkasuma illee qaama keenya kan nuu lallaafisudha. Harka keenyatti, miila keenyatti dibachuu ni dandeenya.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa gaazexeessaa Oromoo miidiyaarraa darbaa jiruudha. Innis oduu simbirtuu kan dabarsuudha. Oduun kunis oduu baay'eee namatti toluudha. Akkasumas gaazexeessaan kun oduu OBN moo OMN irraa dabarsaa jiraa?

Suuraan asii oliitti argamu kun kophee dubartootaati. Kopheen kunis kophee Taakkoo jedhamudha. Taakkoo kana yeroo hedduu kan fayyadamu dubartoota. Taakkoon kun lafa wal caalaa irra deemuu fi lafa fagoo ittiin deemuu kan namaa hin mijannedha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa mana jireenyadha. Manni kunis, Mana durii bareedee guddatee ijaaramudha. namoonni heddus keessa jiraatanidha. naannoo garaagaraatti ,lafa baadiyyatti kan argamudha. innis citaarraa kan hojjetamedha. Manni kun baay'ee miidhaga kan ta'edha.

Suuraan asii olitti argamu kun bakka daldala uffataati. Bakki kun bakka itti namoonni filanno isaaniitin dhufanii bitachuu danda'anidha. Akkasumas mana kana keessatti wantoota hedduutu argama. Innis kophee, surree dubartootaa akkasumas kateen dubartootaa bakka itti argamudha. Uffanni jalaas bakka itti argamudha. Bakka kana kan dubartootaa qofatu gurgurama moo kan dhiiirootaas jira?

Suuraan asii olitti arginu Kun, suuraa reetiiti. Saamunaan kunis reetii irraa kan hojjetamu bifa ammayyaawaadhaan reetiin Kun kan hojjetamedha. Reetiin Kun waarshaa galee bifa qaama keenya ittiin dhiqachuu dandeenyuun saamunaa ta'ee hojjetamee kan bahedha. Saamunaan kunis baayyee fudhatamaa fi beekamtii kan qabudha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa konkolaataa cidhaati. Konkolaataan kunis baay'ee kan namatti tolu, baay'ee miidhagfamee halluu gosa garaa garaatiin baay'ee bareedee kan dhiyaatedha. Konkolaataan kunis baay'ee kan namatti toludha. Namoonni keessa jirumoo keessa hin jirani?

Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa saamunaa harka keenya, miilla keenya, mataa keenya, qaama keenya hedduusaa ittiin qulqulleeffachuu dandeenyudha. Saamunaan kunis namoota hedduu biratti fudhatamaa fi jaalatamummaa kan qabudha. Saamunaan kun ittiin qulqulleeffamuuf moo taa'uuf kan dhiyaatedhaa?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa fal'aanaati. Fal'aanni kun fal'aana guddaa manatti ittoo ittiin hojjatachuu, marqaa ittiin nyaachuuf, wantoota adda addaat ittiin nyaachuuf meeshaa mana keessaa ittiin itti gargaaramnudha. Fal'aanni kun baay'ee bareedaa fi baay'ee kan namatti toludha. Fal'aanni kun maalirra taa'aa jiraa?

Suurri asii olitti argamu kun suura meeshaa mana keessaa meeshaa aadaati. Innis siree jedhama. Sireen kun irra rafuuf kan nu gargaarudha. Namoonni hedduus mana keessaa siree kanarra kan rafanidha. Sireen kun fayidaa hedduu kan qabudha.

Suuraan asi olitti argamu kun, suuraa saayinaa golbooti. Saayiinaan kun, itti nyaatamuuf kan, nu gargaarudha. saayiinaan kun, ittoo itti baafachuuf kan, nu gargaarudha. Saayiinaan kun mana namoota hedduu kan, jiruufi akkasumaas, bifa namatti toluutin kan, miidhagfamee hojjetamedha. ittoon kun, baatee jiramo?,duwwaa jiraa?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa mana citaa irraa ijaarame, akkasumas immoo muka leemmanaa irraa kan ijaaramedha. Manni kun baayyee kan namatti tolu, keessa jiraachuufis mijataa kan ta'e, Manni kun naannoo baadiyyaatti kan argamu yoo ta'u, akkasumas baayyee bifa hawwataa fi bifa miidhagaatiin bosonaan marfamee kan jirudha. Mana kana keessa namni jiraachaa kan jirudha. Manni kun bakka namni jirutti ijaarame moo bakka bosonaatti ijaarame?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa mana bareedee miidhagee halluudhaan faayamee ijaaramedha. Manni kun kan namni keessa jiraachuu danda'u bakka bosonaa fi bakka tulluutti ijaaramee jirudha. Manni kunis kan baay'ee namatti toluu fi miidhagaa kan ta'edha. Mana kana keessa namni jiraachuuf ijaarame moo akkasumaan miidhaginaaf ijaarame?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa sangoota lafa qotaa jiranii fi akkasumas, namoota lafa qotaa jirani. Lafti kun lafa baadiyyaa ti. Akkasumas immoo, lafa midhaan nyaataa biqilchuu danda'uu dha. Namoonni kun qotanii fixaa jirumoo ganaa fixu?

Suuraan asii olitti argamu kun , faaya mormaati. Faayi kunis baay'ee kan namatti toluufi baay'ee kan nama hawwatu, akkasumas kaartaa oromiyaadhaan kan faayamee dhiyaatedha. Faayi kun namatu godhatamoo akkasumaan ta'aa jiraa?

Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa tapha teenisiiti. Teenisiin kun bakka namoonni ilaaluu danda'anitti taphatamaa kan jirudha. Akkasumas namoota lamaan kan geggeeffamuudha. Akkasumas ammoo, baay'ee kan namatti tolu; taphachuufis baay'ee kan nama hawwatudha. Namichi kufaa jiramoo taphachaa jira?

Suuraan asii olitti argaam jiru kun suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun nama baatee kan adeemaa jirudha. Konkolaataan kun baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaadha. Yeroo xiqqaa keessatti lafa dheeraa deemuu akka dandeenyuuf, kan nu gargaarudha. Konkolaataan kun suuta deemaa jira moo ariitiin deemaa jira?

Suurri asii olitti argamu kun suura faaya miidhaginaati. Faayi kun faaya mormaa, faaya gurraa fi faaya harkaati. Faayi kun baay'ee kan bareedu, baay'ee kan miidhaguu fi baay'ee kan namatti toludha. Faaya kana yeroo hedduu namni godhachuu danda'a moo godhachuu hin danda'uu?

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa gosa allaattiiwwaan iddoo hedduutti hin argamnedha. allaattiin kun bareedduu, miidhagduu fi darbee, darbee iddoo tokko ,tokkotti kan argamtudha. isheenis kan jiraattu bosona keessa. amma kan jirtu lafa margaa fi lafa mukeen jiranidha. allaattiin kun maqaaan ishee eenyu jedhamti?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa bakka gurgurtaa kuduraalee fi fuduraaleeti. Isaanis baay'ee kan namatti tolan, nyaataaf kan oolaniidha. Isaanis: paappayyaa, mangoo, avokaadoo, muuzii, wantoota addaa addaatu as keessatti argamuu danda'a. Bakki kun bakka kuusaati moo bakka gurgurtaati?

Suuraan asii olitti argamu kun 'Xeenaa Addaam' jedhama. Xeenaan addaam buna keessa buufachuuf foolii gaarii kan qabuudha. Akkasumas mi'eessituuwwan gosa adda addaatti dabalamanii kan hojjatamaniidha. Xeenaan addaam qorichummaaf kan gargaaruudha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa meeshaa mana keessaa, siree jedhamudha. Sireen kunis kan hojjatame , mukarraa akkasumas ispoonjiin keessa kaawwamee irra rafamuuf haala mijatuun kan hojjatamedha. Sireen kunis namoota hedduu biratti baayyee fudhatamaafi irra rafuufis baayyee kan namatti toludha.

Suuraan asii olitti argamu kun, suuraa Mana jireenyati. Manni kun bifa hawwata ta'ee fi bifa baay'ee namatti toluun ijaarame kan argamudha. Manni kun, Mana bareeda, Mana miidhaga keessa jiraachuuf illee baay'ee kan namatti tolu, namoonni baay'een Mana akka kanaa keessa kan jiraatanidha. Mana kana keessa namni jiraacha jiramo? jiraacha hin jiru?

Suuraan asii gaditti argamu kun cuunfaa wantoota garaagaraati. innis dhugaatiidha. Dhugaatiin kunis kan inni irraa hojjetamu cuunfaa burtukaana, cuunfaa abaabii, akkasumas, Abukaadoo fi wantoota garaa garaarraa kan hojjetameedha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa nama dhukkubsatee yaalamaa jiruuti. Namni kun baay'ee dhukkubsatee ciisaa kan jiru, namni yaalu ogeessi fayyaa bira kan jiruudha. Namni kun dhukkubsatee yaalamuuf gara mana yaalaa kan dhaqeedha. Innis yaalaa jira moo bilbila tuqaa jira?

Suuraan asii olitti argamu kunii suuraa meeshaa aadaa Oromoo suphee irraa kan hojjetamuudha. Meeshaan kunis ittoo itti hojjetachuuf kan nu tajaajiluudha. Akkasumas ittoo mi'eessuudhaan kan beekamuudha. Meeshaan kun irra caalaa yeroo duraa kan itti fayyadamaa turaniidha.

Suuraan asii oliitti argamu kun suuraa faaya mormaati. Faayi kunis bifa onneetiin hojjetamee, alaabaan ABO irratti ka'ee kan jirudha. Innis halluu gosa garaa garaa kan qabudha. Akkasumas baay'ee bareedaadha.

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa Roobiiti. Baay'ee bareedaa fi bineensa bosonatti argamudha. Innis naannoo bishaan jirutti kan argamudha. Roobiin kun baay'ee guddaa fi baay'ee kan nama hawwatudha. Roobiin kun bishaa keessa moo bosona keessatti argama?

Suuraan asii olitti argamu kun mana gurgurtaa fooniiti. Foon kunis baay'ee kan namatti tolu, baay'ee miidhagaa fi nyaachuuf illee kan nama hawwatuudha. Foonni kunis gurguramaa kan jiruudha. Bakka kanaa namni bitachaa jira moo bitachaa hin jiruu?

Suuraan asii olitti argamaa jiru kun suuraa buna jabanaati. Jabanaan kun kan inni nu fayyadu buna keessatti bilcheeffachuuf kan ooludha. Jabanaan kun baay'ee bareedaa fi miidhagaa ta'edha akkasumas baay'ee kan namatti tolu ibiddarra taa'ee danfaa kan jirudha. Bunni kun danfeera moo hin danfine?

Suuraan asii olitti argamu kun suuraa bunaa fi suuraa urgooftu ixaanaa jedhamudha. bunni kunii, buna baay'ee bareeda, miidhagaa yeroo bu'ullee baay'ee kan nama hawwatudha. bunni kun baay'ee sammuu namaa haareessuu kan danda'udha. buna kana ofiif dhi'eeffachaa jirtimoo, namaaf dhi'eessaa jirti?